Doo m-ŋmɛri dala ka maaki za o tooni ka paɣa gba nyɛ ŋun wara ka yaagi o noli ka nyili o nyina kafulaaki nyɛ du za paɣa maa nyaaŋa fulaaki paai dibata n-za paɣa maa nyaaŋa

Niriba n-za ashibiti n-ye ashibiiti nɛma ka mashinni nyɛ din za bɛ toonibɛ zuɣusaa nyɛla mashini shɛli din lan yiliya ka bɛ za n-tabi dukpuni dukpuni shɛli din bɔbi taasinima

Doo n-ʒiya ka bin'ʒee za o tooni o luɣili zuɣu teebuli zaya ka kopunima pa di zuɣu o tooni so zaya kpa ninkpara ka doo za moto gbuni ni helimeti ka o nyaaŋa kuɣusi pe n-zaya.

Bɛ zaŋla nɛma n-niŋ gilaasi puuni ka nɛma maa nyɛ din be adakabihi puuni nɛma maa nyɛla binwala di puuni apuli beni di puuni leemu beni ka che alaafee

Bipuɣinsi ata m-bɔŋɔ yino ʒila gbarigu cheche zuɣu ka yino guuri doli o yino nyɛla ŋun ka palli maa zuɣu ka lee zaŋ o nuhi ti pɔbi o nina bɛ nyaaŋa nyɛla tihi din gili.

Niriba m-be epoti ni m-pempe zaya ka sokam gbubi o baaji bɛ tooni nyɛla tiivinima ni yiliyiliya ka niriba mi ʒi bɛ tooni maa n-zahindi baaji shɛŋa bɛ ni ʒira

Dari ka bɛ sa ka labi yaɣiri niŋ di puuni ka bihi kpe m-be di puuni bihi shɛbi tooni nyɛla buku din paya bɛ tooni ninkurugu zaya bɛ tooni doo zaya n-tiriti ba ka bodi shɛli din za o sani maa nyɛ bodi piɛlli

Salo m-bɔŋɔ kpɛŋɔ ka tazinima be di puuni nti pahi baasinima bɛ zala jirambiisa din mɛ du gbuni Salo maa nyɛla paɣiba ni dabba ka nɛma yiliyiliya nti pahi ʒekohiriba bɛ yarigi katayuyanima n-ʒi di gbunni

Zamaatu m-bɔŋɔ ninkura ni bihi bɛ ŋmɛri jinjɛliŋ ka so mi che ŋ-ŋmɛri timpana sipiikanima nyɛla din beni ka shɛba gba zaŋ bɛ maŋa za yaɣ'yini

Niraba ata n ʒɛya bi puuni ninkurigu biɛni pili zipiligu bi gbubila pai dibayi bi nyaanga kom n doya ka tihi piɛ n giliba tihu maa kpukpali tihi bɛ di puuni ka kodu tihi gba nyɛ din biɛni di puuni

Paɣiba n-ʒiya yino tooni n nyɛla pain ni tam buɣum zuɣu ka kawaan'ʒee nyɛ din kuli palli tam buɣum maa zuɣu bɛ nyaaŋa waya beni yino gba mi luɣuli nyɛla kuriganima ni gbambihi ni tamya

Duu m-bɔŋɔ ka bɛ zaŋ wayanima kuɣusi n-zaŋ zali di dibahi di zuɣusaa bɛ zaŋ kopunima n-zaŋ tam ka fotonima tamya kolibanima nyɛla din gba tamya fulaawaasi gba nyɛ din be duu maa puuni

Kuɣ'ʒɛhi n-za duu ŋɔ ni santa teebuli nyɛla din zaya ka binyɛra tamya tiivi gba nyɛla din tam teebuli zuɣu dukpuni zuɣu bɛ zaŋ anfooni yili fulaawaasi gba nyɛla din be duu maa ni.

Niriba ata m-bɔŋɔ kpe yino nyɛla ŋun gbubi maaki zaŋ kpa o noli ka yino nyɛ ŋun gbubi jitaaya ŋun gbubi jitaaya maa nyɛla paɣa ka yino mi zaŋ o zuɣu pa teebuli maa zuɣu

Ninkurigu n ʒiya ka bi chɛri o zuɣu bi zaŋ tanpiɛlli n yirigi n pilo ka ŋun chɛro maa pili zipiligu ka kpa ninkpara o zuɣusaa foto nimaayi ka bi zaŋ yili

Paɣa n ʒi kuɣu bili zuɣu ka o tooni teebuli ʒɛya parantɛ piɛlli pa di zuɣu ka naan chɛ chɛri piɛlli ka di gba pa tahabili piɛlli zuɣu duɣu tam daangi zuɣu teebuli maa loŋni kuriga n ʒɛya

Salo n-laɣim tuma ni ŋɔ ka shɛba zaŋ taha tim toori kom ka bɛ lo paapunima lɔhi kom ni shɛba ye gɔɣa shɛba mi bɛ ye bɛ zaa nyɛla ban mahigi kom maa kom maa nyɛla zaɣ'tankpaɣu.

Niraba n boŋo n ʒiri bini ka zaham la ka niŋ bihi ka bi ʒi di zuɣusaa shab yɛ neen sabila ni neen ʒiɛhi n doliba ka shab gobi kɛntɛ nim n doliba ban ʒirili maa gba nyɛla ban yɛ neen sabila kpukpali tihi n pɛ giliba ŋo

Shikurubihi ti pahi chichanima zayashɛba bela gaadiri maa puuni ka shɛba be gaadiri maa kpaŋa yino kurumya ka bimpiɛlli do tankpaɣu maa zuɣu

Niriba n-lan ʒiya ŋɔ niriba maa niriba anahi n-nyɛ ba niriba ayi n-nyɛ daba ka niriba ayi gba nyɛ paɣiba paɣ'yino nyaaŋa nyɛla waya din wuɣi n-zaya ka luɣuluɣu tam di zuɣu di nyaaŋa nyɛla takoriti din gilaasinima ka jirambiisa mɛ n-zaya

Duu nɛma ka bɛ va n-zali na sambani ni ka tarata zaya ka bɛ va duu nɛma shɛŋa n-niŋ tarata maa ni jirambiisa lura shɛli lu m-pa yili zuɣu ka niriba be din na luri maa zuɣu.

Paɣa n ʒiya n chimdi achomo o luɣuli zuɣu kpa gaɣali n ʒɛya ka nirabaayi gba ʒi o nyaanga n nyɛ ban gbubi bia ka bihi ayi gba ʒɛ o nyaanga maa o luɣuli zuɣu nyɛla tahali din ʒɛya ka doɣu biɛ dinni

Daa ni ka bɛ pa binyɛra doo m-gbaya ŋɔ paɣa n-ʒi o tooni so n-gbubi rɔba n-chani ŋɔ bɛ pa alibasa kamantoonsi giriin pɛpɛ kama niriba n-ʒinʒiya ŋɔ.

Injin booti nim n nyɛ din kuli ʒɛ kom ni kom maa nyɛla din ku doya piiu ka tihi nyɛ din galisi galisi n gilli tihi maa nyaanga yiya nyɛla din mɛnmɛ ʒɛ tihi maa nyaanga ka nyɛ din mali peenta piɛla ka naan chɛ din mali peenta tankpaɣu

Teebuli n-zaya ŋɔ ka pebihi tam di zuɣu ka binyɛra kamani yɛri din nyɛ kala dabamdabam be di puuni shɛŋa nyɛ zaɣi nuɣiso ka shɛŋa nyɛ zaɣ'dozim

Kambonnaa n-ʒiya ŋɔ ye kante ka zaŋ salimaniŋ o nyiŋgoya ni o nuhi ni ka zaŋ shɛli pili o nyaaŋa shɛba gba ʒiya niŋ salima maa niŋ bɛ mansi ka shɛba kuli zaŋla kantenima maa so n-so shɛba beni gbubi zuya

Paɣa n-za kamantoonsinima gbuni shɛŋa pemi be tahipɔnani ka shɛŋa mi pe n-za taha ni o nyaaŋa paɣa so nyɛla ŋun ʒiya o tooni paɣa so nyɛla ŋun zaya ka yaagi o noli

Fotonima n-tam teebuli dibata zuɣu doo za sunsuuni teebuli maa gbuni n-yuuni foto maa ka nyɛ ŋun gbubi gilaasi ka binyurili be gilaasi maa puuni

Niriba n-ʒiya ŋɔ paɣiba n-galisi nti pahi kuɣu zaya ka so bi ʒi di zuɣu ka Baaji nyɛ din tam kuɣu maa zuɣu bɛ lan nyɛla ban bɔbi adaka ni fulaawaasi n-zaŋ sɔŋ

Salin gbiribi n bɛ salima gbibu shee piilooda nyɛla din biɛni ka di gaa boɣa ka kom bɛ di puuni bi nyaanga di nyɛla tihi ni ku gbum luɣu shɛli polo ban yila kpaŋ na ti ʒi tanti gbunni

Daa ni m-bɔŋɔ ka bɛ zaŋ zahima pa nti pahi ʒevari ʒevari maa puuni nyɛla alibasa beni kamantoonsi beni zahim maha beni zahim ŋɔra beni ka che kamantoonsi din be kunkona ni

Niriba m-be bolli paaki ni paɣ'yino tabigi bolli maa Bahi paɣ'yino mi yaai o nuu zuɣ'saa ka shɛba mi gbubi foon zaŋ kpa ba m-ŋmahira

Mɛɛnsanima m-bɔŋɔ bɛ gabi konkireti ka zaŋ payinima n-zaŋ zali ka pe simiitinima tabili dukpuni loori gba n-zaya ŋɔ sa

Zuɣu malibu duu niriba ata ʒi dini ka diraaya yiliya bɛ zaŋ zuɣu mali sitayi dabamdabam anfooninima n yili duu maa ni paɣa ʒiya ka baaji be o tooni ka o zaŋ binpiɛlli bɔbi o zuɣu.

bihi n-ʒi kilasi puuni ka silimiinpaɣa ʒiya zaŋ o nuhi ayi n-tabi taba bɛ nyaaŋa shɛba za dunoli maa ni ka bɛ nyaaŋa dukpunsabinli beni ka di nyɛ din sabi di sabimi ni choki kalanima

Dabba n-zaya ye neen'piɛla ka zaŋ sariti m-bɔbi bɛ zuɣu ban za zuɣusaa maa yino m-bi bɔbi o zuɣu sariga ban mi dabi tiŋ maa niriba anahi n-dabiya ka niriba ayi gba bi zaŋ sariga m-bɔbi bɛ zuɣu.

Duu n bɔŋɔ ka bi niŋ baanjira damgibu shee ka chɛ ka faan gba nyɛ din yiliya n ti pahi laati din gba nyɛ dibayi yiliya baanjira maa zuɣusaa n nyɛla adaka bili din yili dikpuni tingbani maa gba ni n nyɛla bin zaŋ adaka bili zali

Du'kurili n-zaya m-kpari zaya ka yiŋga yoogi ka paɣa ʒiya ka tabi o jirili o tooni fulaawaasi n-za duu maa nyaaŋa ha tihi n-kuli pe n-gili kpakpa tihi nti pahi kudu tihi n-kuli pe n-gili

Bulpiiɛla paɣasara ayi n ʒɛya ŋo bi ʒɛla binwola gbuni bi zuɣusaa ka bi pɛ laatinima kamani dibanahi n zaŋ yili yino nyɛla ŋun gbubi piɛɣu n zali ka binyɛri shaŋa bɛ di puuni

Daani ka niraba bɛ shab gbubi bihi shab kpabi bihi shab ʒi zahama gbuni kohara shab pa naazuhi shab pa boraadɛ nima shab yɛrigi roba nim n panpa ka ʒi roba maa gbunni

Salo n-gali chani ŋɔ bɛ chani maa ka ʒirila adaka bɛ chani maa ka chanimi baɣi jiranbiisa din me n-du bɛ nyɛla gbampiɛla shɛba pa sariti bɛpuuni ka shɛba kuli che bɛzuɣuri n-zaŋ bahi

Duu n-zaya ŋɔ ka tiivi yili dukpuni ka laati yili zuɣusaa kuɣu nyɛla din zaya ka santa teebuli gba nyɛ din tam gbaŋ zuɣu.

Voli bolli paaki ni ka bɛ be m-ŋmɛra niriba ata bela yaɣ'yini ka niriba ayi gba be yaɣ'yini bolli maa m-be zuɣusaa ŋɔ bɛ me bini gili ba ka dundoli beni ka tihi nyɛ din za gili ba kpaakpa tihi beni gɔnda tihi gba beni

Paɣiba n-za sampaa puuni ŋɔ n-ye neendabamdabam ka ŋmaali m-bɔbibɔbi so n-za bɛ tooni n-nyɛ ŋun kpabi bia bɛ zaya maa ka niŋla suhupiɛlli bɛ kuli larimi

Salo ban zooi m-bɔŋɔ paɣiba ni dobba shɛba kpa ninkpara shɛba pili zipila n-gbubi kaarinima ka di sabisabi yɛltɔɣanima kaari dabamdabam n-zaya

Niriba m-bɔŋɔ ka bɛ puuni shɛba zaŋ vakaha n-yili bɛ nyiŋgoya ni ka shɛba zaŋ suhi n-yili bɛ gɔɣa bɛ nyɛla ban ye neen'ʒɛhi ka zaŋ saba n-tabilitabili li

Do n-zaya zaŋ foon n-kpa o maŋa ka kunkumba ni kaaroti ni giriin pɛpɛ nti pahi kabeeji ka di pampa o tooni o luɣili zuɣu kamantoonsi m-paya ka o nyaaŋa nyuli pe n-dɔya

Niriba anahi m-be kpɛŋɔ niriba ayi nyɛla ban pɛɛntiri bɛ ni me binshɛɣu zali ŋɔ ka niriba ata nyɛ ban tabindi binyɛrishɛŋa din baɣili ŋɔ maa yino kpe m-be di luɣili zuɣu ka yino mi gbubi di puuni maa

Namda bobli ka bi paaki din nyɛ kala konkoba di puuni tana gba nyɛla din biɛni kɛntɛ tana n ti pahi chɛkchɛk nima ka bi zaŋ n panpa

Jirambiisanima m-pe n-zaya ŋɔ ka di shɛli lu n-wurim zaasa ka nyɔhi gbuli loori ʒee nyɛla din kana ti zani ka ŋooi di kpaa zaŋ tiri ha din lu maa lɔŋni nɛma na be di lɔŋni ka kpalansi gba sunsu n-doya.

Duu m-bɔbi zaya ŋɔ duu ŋɔ maabɔbiri puuni gbaŋ nyɛla din yɛridɔya ka bɛ niŋ teebuli ka toli la n-zaŋ pili di zuɣu duu maa lan nyɛla din mali kuɣa din ni tooi ʒini niriba ata fulaawaasi za di puuni.

Jirambiisa n-zaya jirambiisa maa nyɛla din tahi di luɣa zuɣu ni di zuɣusaa di tooni daadama ʒiya ka bɛ zaŋ lache bɔbli na ti sɔŋ di nyaaŋa shɛba ʒiya wuɣiri asawu bɛ nyaaŋa sa paɣiba gba nyɛla ban zaŋ bini tam teebuli zuɣu